Gamo gidon c'encha giza worada nayti kuwase ka'idine ka'di xonidine kezidaysa woyko gamo c'encha kuwase kilebe nayta beses.

Hayssan dalgga oge giddora gamo asati woykko cala cala asatinne yelagga asati shiqidinne ogez kumidine gamo dunguza mayidi ha simidi yetes.

Issi lo'iza woykko gita aaho keeththa giddoni kawo osanchchati shiiqidine booththa mayo mayida oyde bolla uttidinne ba sinththan sinththan ciishshataranne haaththetara woththidi detees.

issi gitae biiro giddon woykko gita kigile giddon gaammo asati woykko caala caala asati cimmidayti shiiqidinne uttidayssanno qasseka

Gamo gitta gitta bayra asati gondalenne xambaro gaabeta woykko gamo dunguzata istidi may'idinne issi bessan shiiqidi miicishe izeeti bizayssa bessee

Salo samaye oyde keehippe beyishine cililidinne keehippe lo7iza oyden bolla ee oydeza kumonththa dishe mela guuththa asi shiiqidinne buro uththishe de7ees.

Bashen asati kathi qolidinne shaayishe dizayssanne qasse heni baggara shaayettanayssaza qas punnishenne giigissishe izati dizayssa hayssi bessees.

Issi keethe woyiko maata keethe daara gezze kethe daara wodda mikinatin iza kundine wodda gaasora kundidayssa karin asati daruti shiiqidi haasayishe deetti

Gaammon diza bayra bayra asati shiiqidinne ba qoofe hu'eppe denthi oyqqidi dishin issi aawa dayssi maata ba kushin oyqqidinne izetara sarothettishe dees.

Issi zo'onne lo'iza macasiya daara booththa medho qamise woykko giddora qasseka zo'oy dizayssa mayadanne ha simmada qamisaza nam'u kushe oyqqada eqqadus

Daro motoreynnatinne qasseka e heedzdzuto oykkida bahasheynnatinne dumma dumma kaame laaggiza asati shiiqidinne oge kumidinne ha simmidi kaameza laaggidiyiishe deettis.

issi gita keeththe daara7e kawo keeththe daara de7ishin dereta izan akamizasonne dumma dumma oosoti oosettiza keeththe keexettidinne giigidi uttides

qasseka poolisetinne pooliseti salo medhonne bulla may7o kumetha ba woga may7o may7idayti issi kifile giddon kumidinne tobishe dizayssa bessees

Hayssan qass ka,e daro asati deettese bollan daro masara kaa,ishe dizayti dishin garsen qas nam,ati wodhdhidinne zo,o kumetha may,o mayda maca nay rays gidi dannasishe deettes.

Issi macasiya daara issineya be sinthin uttidi dishin ha simmada issiniya izi matan uttin izo mazagabashenne usunthu xaafashe dizayssa bessees.

Gammo asati issi ooso woykko kuwaseta kaa'idi xoonidanne izatas wancay imettini gammo dunguza woykko gammo mayon itenne maahe ite mayidi deettes.

Issi bessan nu dere cima asati shiqqidinne be kushshen maata oyqqidi woykko gaamo deere cimmati shiqqidine maata oyqqidinne uttidi dettes.

Hayssan qassika daro asati shiqqidinne issi besani uttidi din ha besazani din issi awasi mayikke imetin ha awazi hasayishe diza issa beses

Hayissan qasekka dulata keththa gidon daro asati shiqidi utidayissanne ee hayti qasekka tobetiza hassayaza maaran utidi siyishshe dizayissa besses

Hayssan qasseka keehippe gita gita gaammo asati gaammo dungoza may7idi heni baggara eqqin issi kawo oosancha zo7o aawa dayss yiidinne izata sinthin eqqidi haasayishe diees.

tophiya bandiray sinthera hiixettidi woykko laxafeti didin booththa kumetha may7o qoopeykka booththa gidida asati shiiqidinne ba kushe bolla kallo oykkidi eqqida

Gamon diza gita gita bayra asati woykko cimmida asati shiiqidinne ba kushen kallotanne cirata oyqqidi miici sheeqqida hayssati qasseka keehippe lo'ettes

Keehippe daro asati issi bessan shiiqidinne izatas haasayettishe woykko tobetishe dizayssa maarara ba waraqata ba sinthan sinthan wothidinne siyishe dizayssa bessees

Tamarida asati keehippe daro asati issi bessan shiiqidinne dubbusha bolla woykko shiiqo bolla shiiqidi haasayettiza oda siyishe dizayssa bessees.

Gammo deree macanne attuma asati issi bessan shiiqidi dubbusha bolla dizayssanne issay issara be qofa laametti shee dizayssa bessees

Issi aaho woykko dalga keethte giddon asati yiidi duulatidinnee bees haasayettiza qofa siyishenne xaafishe dizayssa bessees

gammo dere asati shiiqidinne issi duulata keeththa giddon shiiqidi uttidinne tobiza aaway haasayizayssa siyishe dizayssa bessees

hayssan qasseka izzi shiiqoso woykko dubbusha bolla shiiqidinne daro asati uddidi deettes ha daro asati qasseka hara asi izatas madiriken ud eqqidi haasayin siyishe deettes

Issi atuma as days 2 maca nayta be kushen oykidinne issi gimbe keshetida kesha lanqera ga sim eqid micishe iz dizaysa beses.

aayeti caala caala aayeti be huphe bolla yabana oykko tukke yabana masatizayssa tookkidinne heedzdzatikka be kushin qasseka qurse izan wotetiza leemate oyqqidi deette

aawaranne aayira naara gididinne ba huphe aayiya pixada qasseka qamisa may7adanne bollara laxanakka may7ada aawozara gada eqqada dawus.

dumma dumma kathati ashotinne qasseka harati harati kaxidinne giigettidi giigettidi ha bessan dizayssanne be'ishin keehippe lo'izayssa bessees

hayssan lanqera lanqera gita mithatinne maatati de7ishin giddora qasse haaththe abbatidi woykko guuthu eelidi ekkidayssanne bettes

issi bessan issi addedayssi mole asho qanxishe dizayssanne ha qaseka guye baggara dizayssi sayanenne kubbayeta oyqqidinne gede simmidi dizayssa bessees

Issi karetha aayonne karetha aawa dayssi cimati shiiqidinne issi bessan issi issara haasayidinne keehippe gaathafi miixishe izati dizayssa bessees.

Issi gitta keeththey dees gita keeththe sinthani daro asati shiiqidinne dumma dumma ayfa ayfetanne tuumota shunkurtota hessa hessa malata bayzishe deettees

Dumma dumma medho oyqqidayti hayssan beyishin shachcha mala shache gin erettenna shin dumma dumma medho oyqqidayti bahilinna turuzime geetettizayti de'ettes.

hayssan qasseka issi worattidi woykko mithatara diza bessan daro asati shiiqidinne bollara galal7o medho koote maydayti madadara eqqidayssa bessees

mitha garsene qasseka mithafe oosettizayssa woykko mithafe ooththettidayssa iza bolla asi uttanayssa asati mitha xaphoppira oohsettidayssa giigissidi woththidayssa bese

asho shukkidi bayziza addedayssi booththa kumetha may7o may7idayssi issi kifile giddon ashozi issi bolla shiiqidi dishin issi adde shammanayin izara haasayishi dees

Issi abba giddon issi gita haylasho dayss de ichidi dees ha haylashozappe qass gede baggara booththa kafotinne karetha kafoti issife deetti.

hayssan qasseka daro asati shiiqidinne macatinne attuma asati dishin issi neya qasseka uutha haythe pincarada dancada dizayssa bessees

Hayssa daro asati dishin amarethora addis abeba giddon daganthiza zeena giidi xaafetti diidin daro asati azazanidis gidi hokkidi dizayssa bessees.

gashkhe gashe gaammo oy woykko tophiya bayndida be kushen oykkida macasati shiiqidinne bandiraza pudi kushe bolla denthidi bessishenne ufayssara miixishe oge bollara iiqu

issi maatara cililo oye bessay ha baggara dishin geda baggara qasse ginben keshetida booththa keshea lanqera xuuntha oge giddorakeyppe daro asati ha simmidi yishe deette

keehippe daro asati shiiqidinne issi madirikke bolla daro asati shiiqidi henira ha simmidi uttin qasseka daro asati haara gede simmidi uttida

Hayssan qasseka aymede abi issi madirike bolla kezidi eqqine asas be qofanne be haasayana bessiza miishata haasayishe izidezayssa bessee.

gita gita asati heedzdzu bootan eqqidi do7osona haytakka qasseka7e ato selemoona ayele gizayssaranne woykko melese alemmo gizayssara

Omarsara koronte adhiza woyko networke iza bolara asi hasa'ishin isa isa sisana mala otiza mishzi osetidi dizaysa omarsara dentetides.

Hayssan qasseka koronte poole gita gaanezyara issippe giididi kundidi dizayssanne ha kundidayssazi lanqera daro mithatinne dumma dumma miishati deettes.

Bollara korontte shuppotine dumma dumma miiishshati keethe gidi gaagetidi utidayssa garssera qassi dumma dumma maatatinne worati dizayssa keehippe besees.

Dumma dumma haththetanne dumma dummamisheta izan oykiza ortotinne qasseka kame bolla heni bagara chanetidi diza mishati habesan betosona.

Hayssan qassikkanne ee daro gedde ee ogge bollan miththati shiqqi uttin ha miththatappe gedde baggani kaththa sooyi woyikko kappeyi dizayissi besses.

Asi kasee biranoy bankesoppe kessisidi aykko histidi oykkizayssafe ha'i qasseka ha'i nu wodes ehidayssi wosti asi bira qanxizakkonne erisishe dizayssakko

issi tukkaso masatiza keeththa giddon asi beettenna shin ha baggara qasseka tamata woykko dumma dumma sawiza miishata cuu7isin cuu7azi keehippe cuu7ishi dees

issi mitha garseni daro asati kuwatti ekkidason oge bolla kezidinne shiiqidi issi bolla oyddu asati shiiqidinne issi mata uttidayssa beyoos

Keehippe daro asati shiiqidinne issi bessan uttidi komputere xam7ishe dizayssanne ha asati beyishin asata suntha xaafishe woykko mazagabishe dizayssa takko

issi katama giddon daro asati woykko issi gita keeththe lanqera nam'u asati aadhdhidinne issi nazi bena goochidi giidi bishe dizayssa bessees

Issi bessani tani beyishin hayssi tukkeso masatizasoni asati yanxila masatizayssa garsen cugan cugan shiiqidi shiiqidi uttidi haasayishenne kaa'ishe dizayssa bessees.

hayssan qass wontan metettiza kaththaso gizayssi xaafettidi kukku keeththan wontae tukki woykko wonta qurse metettizaso istidi xaafettidi uttidees

hayssan qasseka korontey duuxi wodhdhidinne eexi she din ha koronteza qasseka izati haaththan toysishe dizayssanne dumma dumma asati meeci she dizayssa bessees

hayssan qasseka daro asati woykko issi adde dayssi nam'u addeti henira hanera oykkidinne hayssa tama danofe tama damo dano hinte hirgizayssafe atteta giidi xaafettidi

keehippe daro asati issifetethan issi bolla shiiqidinne issi xaraphe bolla kathi aaththettidi uttin shiiqidi ufayssara kaa7ishenne haasayishe mishe deettis

Nu dere tophiya giddon asa naagizayti woykko dhassa bolla olettiza pooliseti issi bessane shiiqidinne issi issara lanqe shiiqidi heedzdzu cu gandee.

Issi gita keeththe karen aawadayssi oykko gita aawadayssi ha simmidinne haasayishe eqqidayssanne ha aawazappe guye baggara qas issi addey uttidee.

Hays be'ishn keehippe lo'zaysa woykko kawoy woyko tophiya kawoy utizaysa masatiza keethe kexid hen bagara bandiray de'es.

Haysan asati issi besan shiqidine woyko haysan shiqo Sohon shiqidine asape hara koshe woyko hara yoho siyishe dizaysa beses

Issi bessan oosanchchatti woykko boorratanne dumma dumma miishshata woykko korontetti ittidayssazi i maca gidin adde gididi issi bessan shiqidi eqqigida

Duma duma kawota hinixati osetidi dini ha hinixata gidora qase gitta gitta asati shiqidinee xunitha oged'eyrira pude yishe dizayisa beses

Keehippe gita keeththey keexetidi garssera qassi ha keethezas oothoy oosetishe dizayssanne bollara buro qasseka keexetidi keexetidi pude bishe dizayssa bessees.

Issi githa keeththey de7ees; ha githa keeththeza lanqqen qasseka ha baggara ee miththi de7ees; hayssi keeththazi be7ishini keehippe lo7izayssanne kawotha keeththey woykko kawotha hinxxa geetheththidi xeeseththees.

Keehippe gita keeththe woyikko kawoy yiidi izan uttiza keese keexxettidi uttin ha keeththazase hadirsa baggara ge'e mithati dolidinne dizayssa bes

Hayssan qasseka keehippe gita keeththe woykko kawoy izan shempiza keeththe keexettidi uttin ha keeththeza lanqera ha baggara qas daro asati eqqidi deettes.

Hayssan qasseka issi shiiqoson daro asati woykko issi bessal daro asati shiiqidinne tamarida asati uttidayssa bessees

issi gita gita gita katama giddon gita gita hinxati keexettidi dizayssa lanqen diza aaho oge bolla kezidinne heedzdzu kawo oosanthati eqqidi haasayishe deettes

Keehippelo'iza gita gita keeththey oosettidinne kawoy izan shempiza keeththey oosettin iza karera qasseka kaameti ke idi ke idi ha yiishe dizayssa bessees.

Issi keexettidi wurontayssa masates ha wurontayssazagarseraI daro asati ha simmidi issi macasiyo sinthe aaththidenne yishe izati dizayssa bessees.

hayssan kawoyi izanni shempizaso woykko kawoy izanso uthiza bessay oosethidi giigidi din iza giddoni daro asati shiiqidinne e uttidi dizayssa bessa

issi macasi dara saketadanne hospitale giddon iza yaada ichada dsh dashe dendada ha7i galal7oomedho pooxa mayadanne uttada dizayssa bessees

Dumma dumma dhaletti bayzettiza sohon yidinne issi adde ba'ddi eqqidinne geede simmidi haakimmeyo be shamana dhalle oychishe de'es.

Hayssan qasseka issi bessani daro asati shuchchattidi ekkida bessani asati heni baggara goydinne dumma dumma puuteta tokkishe dizayssa bessees.

Dumma dumma miishshati woykko iqati shiiqidinne madardera bolla issi soora doorettidi dizayssanne sayneti dumma dumma kobbeti uttidayssa bessees.

Issi karetha addedayssi ba kushen silke oyqqidinne ha simmidi mithatara diza bessan xililo mith diza bessan shiiqi eqqidinne ha simmi xeellishe dees

Hayssan daro asati shiiqidi uttida shin ha asata giddofe issi macasiya daara gashe naa idimmadanne ba huphe guyetho dadisada iza uttada dizayssa bessees.

issi kifile giddon dumma dumma ha7i wode mashineti shiiqidi dishin ha mashinaza giddon biidinne qasse dumma dumma asate hokkidi ooththishe dizayssa bessees

Issi harganchay hiithe bolla woykko alga bolla haakime keeththan yiidi hargishe dishin ha harganchaza qasse haray ba silkera pooto denthishe dizayssa bessees.

Gaammon diza gita gita asati shiiqidinne issi bessan'ee ba qoodhera booththa medhoranne gaammo dunguzada diza'e sharbo yeggidinne issa issara haasayetti shidee

issi aawa dayssi saketidinne booththa aawa lo7iza aaway kunkama aawa saketidinne yiidi ichididin issi haakime dayssi izeta akamishe dees

issi macasiya gashe na oyqqadannee yin gashe nayes duunara dhale immishe dizayssanne qasseka dhale immiza haakimeya zo7onne keehippe lo7i zaaro bessees

asi saketidinne keehippe saketin wosputale giddon gelethidi woykko hakimeson gelethidinne ichisidi izeti sakisishi dizayssa bessees

nam'u macasati henira ha bagga simmidi uttidi doosona ha macasata sinthara qasse issi aawa dayssi hu'ey malaxidi woykko bo'ati ekkida aaway de'ees

hayssan qasseka issi medho pooxara heedzdzu nayta issi macaynne nam7u addey heedzdzu nayta shiishshidi idimmidi oykkidinne miici she eti dizayta bessees

hayssan qasseka gammu asati shiiqidi yiidinne eqqin issi oosanchadaara booththa may7o mayidara dendada izeta sarothashe dishin izeti qas miicidi eqqidoosona

Issi harganchay hayssa payatetha naagiza keeththan woykko hospitale giddon yiidi ichin qasseka hara asati shiiqidinne ha harganchaza denthi shide.

Hayssan qasseka macasati ee ba kushe giddon dumma dumma ushshatanne dumma dumma eqata ba kushen goochchidinne issi ogera daroti ha simmidi yishe deettes.

Issi daliga ogeyi de'esi. Ha daligga ogezappe pude baggara qassika gitta gitta kethi woyiko katamatho eqidi madadada deyisi betesi.

Issi katama gidon gitta ade babayey woyiko oyiduso oge malatiza ogeyi dizaysanee ha katamazi kehipe loizayisa be'os

Issi gita solare basheti issi cugara woyko daro zurera daro brsa oyqidiime duzaysann eizappe ha bagaraka dumma dumma mishati de'etes

Hayssan qasseka cora asati shiiqidi issi beesan gamo asati gita,asati,tamarida asti shiiqidi sinthata uttin guyeraka qasse harati uttidi dettees.

Hayissan qasekka issi macashshiya dara oge laniqenni eqada dishshinni izzippe guye bagara daro asati daro xufeyi xaafettida mishsha oyikkidinne eqqidi detees.

Keehippe gita gita asati shiiqidinne ha gita asati ba sinththen zaytetanne dumma dumma miishshati dishini iza ekkanas naagetishe dizayssa bessees.

Haysan qasseka ha bisa siminto pabirka adis abeba gidon oydu tamu kilo metire hakotethi hakizason dizaysan dumma dumma ha mashinezi osetiza de'es

Hayssan qasseka issi timirtte tamare soo keethe kareni haa yiite eratetha poo7o ekkite gizayssi xaafettidinne tamare keetha keshaza bolla laxxafetti dees.

heni baggarae kaameta ogey dishin qasseka asatoos woosettida oge hani baggara dein pude sinthe baggara qasse booththa may7o may7idayssinne karetha may7o may7idayssi aadhdhidi bishe dees

Imathati ee hara dereppeyiin ha imathatas qasseka daro woyto giigissidinne asati naagishe imathatiyiin qasseka wodoroza duuthidi gelethana gish deettes

Issi keehippe lo7iza bessan woykko utethasozikka hi qas izati uttida bessazikka keehippe maatatara cilili didikka ekkida bessan asati shiiqidi uttidi deos

osacharakka adirsarakka worattidi ekkidaso giddo oge giddora daro attuma asati shiiqidinne ha simmidi ogezara izati yishe dizayssa bessees

issi karetha addedayssi karetha kumetha may7o may7idayssi dalga gadey maatay izan dolontayssi biitta kanche gidida gade giddon eqqides haddezappe gede baggan woray deettees

Issi keeththe lanqeranne issi keeththes dan7o baggerae badalatinne dumma dumma saantheti tokketi dedin iza garse asati goyshe dizayssa bessees.

Gadey omars shin issi gita keeththe lanqera dumma dumma asati duge simmidi yizayssanne issika medara pudera duge simmada yashe dizayssa bessees.

Issi dalga gade bolla haaththeye gadeza meecidi efonta mala asati shiishshidinne keela woykko erkene keellishe dizayssay bessizayssa.

Issi worattidinne ekkida bessara keehippe dalga oge woykko lo'igisa oge lanqeran gita gita gaammu asati shiiqidinne kawo oosanchati ha simmidi yishe deeta.

hayssan hakamancha isasa geetettizayssi xaafidinne issi kesha bolla woththidinne ooso nuni ha'i hayssan doommida gizayssa xaafi woththides

Hayssan qasseka gita gita asati woykko gaammo asati gaxxare asati shiiqidinne heedzdzati issi bessane ha simmidi izati uttidi dizayssa bessees.

gaammon diza bayra bayra asatinne caala asati gashe naytarakaisgidi shiiqidinne issi bessan gaammo dunguza kumetha maydaytara shiiqidinne madadan eqqidi ha xeellishin

hayssan qasseka hashshu saro yiideta hashshu hayssa puddeya tophiya astadadereta maykele giddone hashshu saro yiideta gizayssi dees

Haysan qase hige keethan oothiza asati Ba woganne ba woga mayo mayidinne kumetha mayo mayidinne salo mala mayo mayidi issi salfera dizaysa besses

Hayisan qasika astas imetida woyiko higenne dambe kuntiza asati issippetetani shiqidi ba woga mayo mayidi eqidi dizayisa beses

Issi aawadaysi gaxxare aawadaysi eqqin ha aawaza duunasoppe kooshe dhuqathiza mayke eqqin shiishshi oykqin aawozi haasayishe dees.

issi biro giddon nam'u attuma asati issi xaraphi bolla uttidinne issi addezi komputere giigissishe woykko be'ishe dees harazikka uttides

Hayssan qasseka shubon keshettida kesha gaaththani issi gimbey haaththays ginbe malay gaane malay ginbeti didin ha iza batara ha baggara qas bayndiray dizayssa bessee

Kataman asi dumma dumma puuteta dumma dumma miishetasi izappe go7ettanasi gita gaale woykko gita haathey izan uttiza miishey oothetizayssi heedzdzikka de7eesi.

Omarssara koronththee eexxishe disheni ha koronththeza po7oora daro asathi heniira haa simmidine yishe dizayssanne koronththezi poo7ishe dizayssa bessees.

keehippe daro yelaga asati woykko nayti shiiqidinnee oge bollappe buuratanne dumma dumma miishata pittidi dhayssishinne geeshishi deettes

oge bollappe daro asati shiiqidinne buurata denthidi pittidi shiishin hare gaare bolla qasseka ha buurazanne dumma dumma iita misheta caanidinne nayti bizayssa bessees

issi gita keeththe lanqen daro asati shiiqidinne ha keeththaza lanqen diza iita woratanne dumma dumma maatata denthishenne buurata denthishe dizayssa bessees.

Issi addedaysi booththa qoofe ba hupho bolla woththidinne cililo may7o kumeth may7idinne hayssa iitata buurata iza giddon kessiza miisha oyqqi dees

Asati shiiqidinne issifetethan ge haaththe ogeyee woykko harayo haaththe biza ogen gilida iitatanne buurata kessishe dizayssa bessees.

Galal7o medhonne karetha medho oykkida kaamedayssi issi oge giddora duge simmidi yishe dizayssanne ha ogezappe gede baggara gita gita mithati dizayssa bessees.

hayssan qasseka haaththay izara aadhdhiza bessane daro buuratinne iita iita miishati qolettidayssa caala asatara hizgidi shiiqidi ha buuraza izappe kessishe deettes

Keehippe gita kaameti kaame days sinthara aadhdhidi ha simmidi yishe dishin, ha kameza bolla tama danoppe intena yashetiza issappe attite giza issi xaafetidii.

Issi macc'asi dara Ee ha' wode digitale ayide woykko ha' wode matawaka kardde gizayssa oyikadanne ha besashe dizayssa oyikadanne ha Naya zo'o giddidayssa be'ayis.

Hayisani issi ade dayisi hayisa hai Wode yida adeza woyikko nashshinale adezi gidera onnikka iza kesisidi goeetana mala yotishshe detesi

Ha'i wode mashine issi gashe na ayfeson ehidi wothin ha maashinezani gashe Nazi xeelishe dizaysanne ha gashe Nazi qase qese soy galal'i ekida shurabe mayidi Desi.

issi addadayssi ha7i wodey yida maashine woykko ha7i wode yida massaran go7ettidinne be aypey aym keena xeellizakkonne iza giddon be aype giddon geerthidi xeellishe dees

Hayssan qasseka daro qofati sile aydi karde baggara daro qofati intena gakkizayssa gidikko giigissanas inte dandayizayssa ereti giza oysha oychishe nuna dizayssa.

Hayssan qasseka payda woykko ha'i nu wode yida dijitale aydi kardeza oykqidi ha zaaridie bessi she diidi ay gizo giikko payday neess giidi xaafidi woththida.

hayssan qasseka payda giddon mazagabettite gizayssanne paydas diza qofata hintes darora yootan dos gizayssi xaafetidi dees

Issi xuuntha kifile giddon daro tamare nayti shiiqidinne issi madadara uttida issanne ha tamare nayti zo'o medho tamareso woga mayo mayida issa bessees.

issi kifile giddon daro asati ba sinthan maashine woykko komputere woththi dishin heni baggara issi addedayss dendi eqqi yiidinne haasa ishshisi dees.

Gaamon bayra bayra asati shiiqid yoidinne ba kushen guchetanne xambarita otkidayti yoidinne maata oyqidi issi aawa daysas tamarida aawa daysas imishe de'es

Issi orphile si'iley saaletidinne misiley dizayssa lanqeni nam'u gita gita asati shiiqidinne issay isara idimetidi miicishe de'etees.

Hayssan qasseka hai wodde hayssa kawo woykko billxxigina e milikitte bessizayssa sinddey qachchora diiza shurabeza maayidine daaro asati shiqqidi issi bessan eqqidi.

Nam'u gita gita asati issi bessan woykko issi biiro giddon oshachcha baggarane hadirssa baggara hizgi uttin izetappe guye baggara Tophphiya bandirati qashetidi dizayssa bessees.

Issi adde dayssi hayssa nu kawo woykko Tophphiya kawo Ahimede Abiy gizayssara ha simmidi yishe Ahimede Abiyka izara miicishe oge hamotishe dees.

nam7u asati issi bessan shiiqidinne issi booththa aawa dayssi woykko kawo masatizayssara uttidinne tophiya kawuya aymede abida giidi uttidi deettes

Asati hayssan qasseka guuthara katamatidi ekkida bessara bandiratanne booththa may'ota maydinne geda simmidi guppishe bizayssa bessees.

Asmaara kometha woykko aleme bolla diza auropilyane woykko hayssa orphile oge geetettidi xaafettidayssa hayssan bistishe dees.

hayssan qasseka daro asati gammo asati shiiqidinne issi xaraphe bollade ukeththa woykko daabbo you ehidi woththidinne hayssa ukethaza lanqe shaama eeththidi eqqidi deettes

Issi bessan woykko issi dalga kifile giddon asati oyddu zoozera giigidinne issiso issi bagga bagga simmidi issi issas shiiqidi uttidayssa besa

Issi oge matanee shiiqidinne asati booththa oydey maarara uttin ha booththa oydeza bolla maararakka izit shiiqidinne uttidi dizayssa bessees.

hayssan nam7u addeti uttidi doosona ha nam7u addetappe ha baggara dizayssi aymede abi woykko tophiya kawoza gidishin he baggara qasseka zo7o addey izara haasayishi dees

issi dalga keeththe giddon madirike bolla kezidinne daro asati sinthen oyddu asati kezi eqqin izatappe guye baggara qasse keehippe daro asati shiiqidi eqqi di deosona

Gaammo dunguza medhon ooththettiza shurabe may'dinne issi addey mayentayssi qasse izata lanqen uttin harati qas gaammo dunguza may'oza may'dinne issife uttidi deettes.

Gammo asati shiiqidinne gondalenne xambaro oyqqidinne yiidi issi aawadayssa bolla gaabe yeggidinne gondaleza immishe dizayssa bessees

Issi kifile gidoni woyiko daro mashiney diza kifiley daro asati shiqidine baqopa qapa issoy isara hasayishe dizayisa odetishe dizayis be'eses

Issi gita kifile giddoni dumma dumma deshshati dizayisanne hayisan tani beishinni dumma dumma maxaafeti oyidde bola dizayisa bessees

Issi bessan woyko issi keetha kareni daro asati shiqidinne tamarida asati gita gita asati shiqidinne eqidi din issí addezi azetas yootishe dees.

issi zo7o kumetha may7o may7da macasiya hani baggara eqqadadin issi xima aayo daara ba kushen imettiza miisha oykqadanne miicashe dawus

issi bessan issi xarapheeza bolla dumma dumma sashshagetidinne diza miishata issi baggara baggara histidi dooridi wothin asati heni baggara qasse eqqidi dewussona.

issi gita biiro giddon daro macaasatinne attuma asati shiiqidinne benabees gidiza haasayanne yohota birshishinne haasayishe dizayssa bessees

Issi bessan polisseti woyko ogge bolla ooththizayti giita giita polisseti shiiqqidi issi bolla uttidayssa besees.

Oge bolappe dumma dumma buratanne dumma dumma itta mushshata deniththiza asata shiqidinne oge bola eqini poliseta eqidinne qasse izeta hasaisishshe deetesi

issi aypeso zo7i ekkida poolise dayssi uttidinne mayke be kushen oyqidinne haasayishe dizayssanne i hasayanas giigettishe dizayssa

issi biiro giddon keehippe daro poolise asati deeettes ha pooliseti qasseka biiroza bonchos be qoofe kessidinne muleti xaraphe bolla wothidi uttidi doosona

nam7u kawo oosanthati woykko poolisete asa naagishe dizayti issi xaraphe bolla shiiqidinne uttidayssanne issi nozi komputere nababishe dizayssa bes

kawo oosanchati woykko asa wonjaleppe naagiza asati pooliseti issi bootan woykko oge bolla yiidinne heedzdzu cugan eqqidi deet

Hayssan qasseka booththa may'o pooliseta may'otho gizayssa mayda asati shiiqidinne oyde issi bessafe hara bessa gede denthiti denthiti aaththishe dizayssa bessees.

Issi gita daaboy uuketidinne xaraphe bolla ehettidi wothetin hadaboza bolla as qasseka daro asati shiiqidinne ba kushe wothishe dizayssa bessees.

Poolisati issi biiro giddon gelidi uttidinne duge bagganne pudde bagganne giidi uttidi be qoofe kessi kessi xaraphe bolla wothidinne haasa aza siyishi deettis.

Issi kareta aya diyaragamo dunguza qoresonine kusheson siketida hara sohoti kumeti boththa giddiza qamise mayadane ha simada eqqada

Adene macca gididayt issi xunita keththa giddon shiqidine gamo duniguza sharibe ba qodhen yegidayti shiqidine issi maradan uttizi dizayisa besses.

issi oge giddon woykko oge lanqeni cora asati shiiqidinne issi maaran uttidayssanne ha asatappeqa nam7u cima asati issi lanqen uttidayssa bessees

Gita kaame hinira ha simmidi yishe diza issanne ha kaame sinthan qasseka daro asati woraqata oyqqidinne eqqidi ha simmidi xeellishe diza issa bessees.

Issi gita addarashe giddon daro asati woykko tamarida asati shiiqidinne issi madadara ha simmidi utteti dizayssa bessee.

gaammo dere asati shiiqidinne gaammo dunguza maydaytinne dumma dumma mayo mayda asati issi bessan shiiqidinne uttidayssa bessees

keehippe daro asati oge bollara daro maatati hiixettin gozigozotin iza bollara hamutidi ha yishe dizayssanne qasseka wodoro mata shiiqishe dizays

Qoodan keehippe darizayti gaammo asati shiiqidinne macay addey yela gaynne cimay issi bessan shiiqidinne issi keeththa garsen eqqidi deettes.

hayssan qasseka daro asati booththa kumetha may7o maydi deettes ha booththa kumetha may7o maydayta lanqera qasseka bulla kumeth maydayti attuma asati de7ettes

hayssan qasseka nam7u asati deettes ha nam7u asatappe issi nozikka qasseka ee amerka kawo tiramperanne qasse hara issi addera shiiqidi issife deettes

Hayssan qassekae para togidinne gaammo asati para bolla muleytikka gaammo may'o may'idayti para bolla kezidinne paraza togidi issi sora maarara ha simmideyishe deettes.

meego gish mayetiza mayotinne dumma dumma mayoti madabara giddon aadhdhidinne issi bessan shiiqidi dizayssa bessees asatikka guyera eqqidi deettes

gaammon diza gita gita asati woykko caala asati hayssan yiidi uttidinne ha simmidi be'ishe dizayssanne guyerakka qase gaammo dunguza maydayti dizayssa bessees

Hayssan issi addadayssi huge giddon eqqidinne ooso ooththishe dishe lo'o ooso saaminta gido gizayssa xaafidinne woththidinne garsera eqqidi dees.

Issi gita kifile giddon daro asati qoodan keehippe dariza asati shiiqidinne duge baggarakka pude baggara hizi uttidi ba sinthan haaththeta woththidinne haasayishi deettes.

Gamo asati issipe shiqidi issipetetan gamo dunguza pude bola dentidine ufa'etishene mic'ishe dizaysa qas daro asati dizaysa bases.

Issi kaame gathani daro asathi caaneththidinne oge bolla bishe dizayssanne ha biday biza ethape dumma dumma asathi haa simmidi xeellishe dizayssa bessees.

Issi gashe woyiko qeri kame de'ara gede adhada iza bishin na'mu sati ha kamezi guye bagara de'iza oyide bolla utidi bishe de'etes

Gita keethe woykko issi gita adarshe gidon asati heni baggan biidinne daro asati duge baggara gidin pude baggara gidin biidi eqqidi dizayssa be'os.

Hayssan makinati uttiza keeththan woykko uttiza meeda giddoni daro asati yiidinne be baana bessa bessa epiza makinako shiiqidi shiiqidi eqqidi de'etees.

karetha naa daara woykko issi aaya karetha naa ehada idimmada uttin ha hanazas dize asi kittifate akime daara immashe dizayssa bessees

issi hospotale giddon saketida asi deees ha saketida asaza ashsha gidinne izeti woththidinne beeska qasseka maske duuna bolla muletikka woththidi dizayssa besseei

dumma dumma katha qommotinne aypaaype qommoti ayssan shiiqidinne issi dalga bootan uttin asati izappe yiidi shammishenne bayzishe deettis

issi salo medho kaame daaro ekkidinne asati dugge oge simmidinne bishe woykko ha kaamey giddon gashe nayti issife shiiqidinne kaamiyo kumidi bizayssa bessees.

issi aaho keeththe giddon aypa aypetanne dumma dumma katha qommota shiishshidinne asati bayzonne shamo woga ooththishe dizayssa bessees

Issi gita katama giddora dumma dumma kaameti yishe dishin asati ha kaameza essidi issidi iza giddon gelana giidi giigettishe dizayssa bessees.

Issi gita kaamey ogera aadhdhidi ha yishin yiishe eqqin qasseka kawo oosanthati kezidinne ogen eqqi dishe kaamez yiidi gakkin iza giddon gelishe deettes.

daro asati issi bessan e gede baggara shiiqidinne eqqidayssanne qasse issi issi asati biratara keshettiza kesha gahathan eqqidayssa bessees

Hezu asati botha kumetha mayo mayidizi gede simidi woyiko zoko nus hazaridi dizayisane ha shurabeza bolla sa7a guli7agizays xapetidi de7es

Issi adusa ade daysi bootha shubare bollara mayidaysi haylasho natho gizaysa ba kushen oykidinne issi bessan eqidinne ha bessishe dizaysa besses.

nam7u maca nayti kaame bolla keidinne ha maca nayti qas issi neya booththa qopfe buphe bolla wothidarara hizgidi uttidinne ha simmidi miicishi deette

Hayssan qasika ee daroasati shiqidinne issi cillile ekida bessan matatanra dizayssa ts shiqidi izeti eqqidinne miishshe ha xeliidi dizayssa besses

issi booththa kumetha may7o may7da macanadaara issi keeththa karen cililidi ekkiza maatataranne diza bessani beossa be bolla ba7ada miicashe eqqadadus

abbay de7ees ha gita abbazi de'ishin abbazappe gede bagara daro zummatinne zummati ekkida bessaykka maataykka mithika dizayssa bessees

hayssan qasseka booththa kumetha may7o mayda asati shiiqidinne haaththay bollara posu hisgidi goggizayssa lanqen gashe naytara hizgidi shiiqidinne eqqidi deettes

Issi keeththa lanqeni miththa garssen asati shiqidinne zuurera woykko salpera eqqin asati izeta mazgabishe woykko izeta sunththa xaafishe de'izayssa besses.

Haysan maca asatinne dumma gaxare asati shiqidine is Ade daysi mashinera izeta payda mazagibisanasinne photo denthanas gigetishe dizaysa beses.

Hayisani qasika issi besan daro maca asati shiqidinee asati atuma asatara eti walaketidi issi besan izeti utidinee dizayisa beses

issi keeththa garseni maatatikka ugezan hiixettidi dishin hessa matan shiiqidinne asatie mizige ba mazagabetishinne xaafettishe dizayssa bessees

Hayssan qasseka daro macanne attuma asati issi bessan shiiqidi yiidinne mizigeba mazagabetishe dizayssanne issi nozi qasse maashineda izeta beyishe di7ees.

hayssan qasseka tamare nayti shiiqidinne mazagabettanas nam7u cugara woykko heedzdzu cugara sallafetidinne eqqidi dizayssanne asati izata mazagabishe dizayssa bessees

Hayssan qasseka issi aayadara maashine giddofe kessada kessada waraqata ooththashe dishin izi sinthera daro asati shiiqidinne eqqidi dizayssa bessees.

issi aayodaara ba silke kusheppe hara aawas immashe dizayssanne ha addezi qasseka uttidinne komputere xam7ishe dizayssa bessees

keehippe daro asati guye baggara cililidinne maatatara woratala diza bessani issi keethethe lanqen shiiqidi salafettidi uttin issi indodara izatas mazagabashe dawus

Issi aayadara ba huhphe qanxisidara hani baggan eqqada dawus ha aayey matara aawadayssi waraqata oykqidi ba huphen qoope woththidayssi izi matara eqqidi dees.

Issi haakime dayssi ayfe bolla metoy dizayssa akamidi simmidinne ha'i beettizakkonne giidi cheeke ooththana mala izi nay ayfe bolla wothidini.

Kehippe daro asati shiiqidinne, issi issttadome lanqqen shiiqidinne uttidi ha simmiddi kuwaase ka'ettizaysa be'ishe dizaysa beses.

Haysan qaseka galal'o medho kumetha mayida kuwase kasanchat shiqidinne issi denba gaden shiqid izet dizaysanne hara asat guyera eqi dizaysa beses.

Haysan qaseka issi awa daysi ba huphe bola gita dunguza qofe wothidaysi karetha awa daysi gede simidi xelishe mayken hasayishe des

Haysan qaseka guta saykile getetizaro lagidine asati oni ona xono gidi wodadaretishe dizaysa kehipe beses.

Galal7o kumetha medho may7o maydae ooththanch woykko isporteynatinne qasseka e kowaase kaassanthati macati issife shiiqidinne pude simmidi woxxishe deettes.

kuwaase kaasanchati issoy mukumeth galal7o medho issoy kumeth ze7o medho may7idayssi woykko tukke medho may7idayssi issa issara bollara kuwaase yishin testana giidi naagishin

issi meeda giddon woykko kuwaasey kaa7ettiza meeday maataykka baynda bessani kuwaase kaasanthati hene baggarakka hani baggarakka beettishe deettis

hayssan qasseka galal7o medho may7omay7da asati shiiqidinne kowaase kaasanchati shiiqidinne meedaza giddon maaran eqqidayssa bessees

oge goyzanne oge kessiza kaameti issi madadara dumma dumma medho woykko dumma dumma medho oyqqidayti issi madadara izeti dizayssa hayssi bessees

Issi kifile gidoni issi adde dizaysi koronte shuboy duuxin ha koronte shuboza giigisishe duuxida besaza kaseka koyishe dizaysa beses.

Issi maashinee githa maashinee de7ees; ha maashinethikka qassikka ee komppitere woykko ee issi bollara issi woraqata woththikko haraza darissidi kessizayssa.

Hayssan qasseka issi gita keeththey deees, ha gita keeththey ha baggaraqa kare baggaraqa saane masatiza gita eqqay deees ha qasseka giddonqa mastote giddora nu beyishin ciishay tokketidi deees.

Hayissan qasseka lo'izayssi dees lo'izayssi ka aaze giikko meheti shuketidinneee issi madadara shuketidi ke'idinne uttidayssanne be ishin keehippe lo'izayssa bessees

Issi katama gidon dalga ogey des ha dalga ogezappe issi bagara ogezi ittin asati oge gigisizaysane ha ogezas lanqera qaseka Gita kamey zo'o medho oyqidaysi yishe des.

Dalgga ogey deese. Ha dalga oggezara Pude bagara kilira ha simidi Namu bajajeti Guyene sinthe gidi yishe Detes izeta lanqera Moterera Asiy Bishe Des

Issi dalga woyikko giitta oge gidora qasekka giitta kammey asata canizayss duge simmidi yishshe des qasekka hadrssa bagara issi adey too oge gidora pude adhid bishshe des

Issi bulanne kareththa medhdho oyikida kalo data hano gathrho tani beishinni oraththi buro shametidaro masatizara issi beesan shiqada utada deawusi

issi bessara hedzu ogeyi garisse bollane garisse gidi hedzu ogeyi dessi ha hedzu ogeraka kameti adhidi adhidi bishe dizayissa besesi

Issi doma asi daysi domato togiza kame daro togidinne be ki'o bola madabarara diza eqa wothidinne adhidi bishe dizaysa beses

Issi gita katama giddon gita addebaabayey dizayssanne hayssa addebabayezappe ha baggara qass heedzdzu asati eqqidinne gede simmidi dizayssa bessees.

Issi keeththe woykko issi kesha lanqeni issi eginben oothettida i bolla nam'u macasati shiiqidi utti didin issi aawadayssi qase heni baggara eqqidi dees.

hayssan qassekae saloy dees saloza gaaththara dalga ogey dees dalga ogeza bollara pude nuni beyishin iray bukkanas matizassa maliza shaaray beettees

issi dalga ogera motoreynnay issi motoroynnay motore laaggidinne ha simmidi yishe dizayssanne izappe gede baggara issi addey eqqidi dizayssa bessies

zilla medho oyqqida motorsaykileti woykko kashe saykileti issi bessane shiiqidinne zuurera dizayssanne iza matara qas issi addey eqqidi dizayssa besse

hayssan qasseka daro qommo woykko malkezi woykko medhozi issi medho gidida kaameye madadara eqqin ha kametas giddon giddon issi issi poolisey eqqidi dees

issi dalga ogera heedzdzu toora hamuttiza kamiyan woykko bazazo geetettizara killira ha simmada guyeranne sinthe maaran yishe dizayssa bessies

Hayssan qasseka issi naaa dayssi booththa may'o may'idayssi saykile togidi bishin guyera qase zo'o may'o may'dayssi iza su gishe dizayssa bessees.

hayssan sintheranne guyera giidi nam7u nayti hare gaare bollae yarkane daro yarkane kumetha haaththe caanidinne duge simmidi izate yizayssa bessees

Salomedho oykkida kaameti guyenna sinthe maarane duge simmidi salafetti di dishin ha izatappe guye baggara qasse dumma dumma mithati beettosonna

issi oge lanqere dumma dumma gita gita asati woykko kawo oosancha asati yishe deettes ha asatappe gede baggara kaameti shiiqidinne maaran uttidi deettes

Hayssan qasekka duuge baggara gidin puude baggara gidin ee buro kththey kexetishe dizayssanne hedzdzanththo darajja gaththo izi kexetishe dizayssa besses

gita gita keeththeti ushacha baggara beettettes qasseka garse baggara dumma dumma-ayy hati ekkiza keeththeti deishin woykko qaantha keeththeti deizi shini haratikka beettosona

Issi adussa adde daysi kessidine maadarike bolla eqqidinne haasayishe dishin qasseka hanira iziganchati maaran uttidinne aawas addeza siyishe dees.

Qasseka gita gita asatie issi keeththe giddon woykko issi gipile giddon yiidinne maxaafa bolla dizayssa nababishe muleti shiiqi di dizayssa bessees.

Hayssan ogey keehippe iitidi ekkidasora qasseka issi kaame woykko siino geetettiza kila gita kaamezi ha duge simmidi yishe dizayssa bessees

Issi sallo medhdho oykkida kaame dara ha kaamey lanqqera qaseka asati daroti shiqqidinne kaamey giddo pude gellishe dizayssane ha kaameyippe hano baggera daaro asay diizayssa beses.

Issi kifile gidoni haysa tamareso woyko yunbereste nati izan aqiza alga woyko bollaranne garsara asi iza bolla aqiza algay dizaysa besses

hayssan qasseka issi gita aawa dayssi ba huphe bolla qoofe woththidayssi garsara garetha karetha kumetha may7o may7idayssi ha simmidi eqqidi dees

issi naadaysi masara masatizayssa be sinthen qasse orphile milikite masatizayssa woththidinne issi maashine be aypeso shiishi oyqqidinne izara xeellishi dee

Hayssan qassi ee asati woykko caalida asati shiiqidi yidi taamereso keethan yidinne caala asati tamaarishenne qassika xaafishe dizayssa beesses.

Issi aaresa addey kunkama addey aypesoy pazi ekkidayssi xiishshataranne dumma dumma mithata woykko xiiddatara walaketida mitha lanqen ha simmi eqqidees.

issi kifile giddon tamare nayti uttiza xarapheynne oydeti shiiqidi dizayssanne ha kifileza giddon qassi asi bayndayssa xarapheti barka shiiqidi dizayssa bessees.

Hayssan qasseka aaho kifiley dees ha aaho kifilezani qasseka bollaranne garsara giidi asi aqiza algay woykko pirashe giigidinne uttidayssa bessees.

Issi karetha nay aype bolla zarsidi be h7edadisidayssi eqqidinneee hayssa cingorsa dhoqisiza mayke iza duunaso shiishin haasayishe dees.

issi bessanee mangiste keeththati woykko tamareso woykko hakime keeththa masatizayti wora lanqera daro keeththati keexxettidi dizayssa bessees

hayssan qasseka dalga ogey dees dalga ogezappe gede baggara keeththetinne dumma dumma gita gita keeththeti dishen ha dalga ogera issi addedayssi ha simmidi yishe dizayssa bessee

issi dalga kifile giddoni daro tamare nayti shiiqidinne tamarishe dishe astamarey oysha oychin ba kushe densidinne astamarezas zaaro immanas giigettishe die

Hayssan qasseka tamaridi wursidinne anjetida anjettiza asati issi bolla anjo mayoza mayidinne issi bessan aaho bessane shiqqidi uttida issa bessees.

Keehi dalgga ogee woykko ooraththa ogee maashinee woykko oge ooseththiza kaamee ooseththishe dizayssanne ha kaamezi qassika wora giddon dumma githa oge ooseththishe dizayssa bessees.

hayssani qasseka issi oge giddon woykko issi dalga shuchchattidi ekkida oge giddon daro asati shiiqidinne qoodan ichacho gidiza asati shiiqi eqqidi deettii

Ayssan qasseka ooratha ogey wora giddora medhettidi diin ha wora giddon medhetida ogezara issi motoreynnay ha simmidi motorezara yishe dizayssa bessees

issi dalga ogeye ooratha ogey oosettidi giigetidi din ha ooratha ogezara qasseka be daro kaameti woykko nam7u kaameti guyeranne sindera giidi yishe deettes

issi oge bollara hanno elesidi asa shempo gish gakkiza ka medaara woykko ambulantiya yashe dishin issi addey ambulantiyo issidinne haasay issishe dies

Ooratha ogey wora giddora medhetishe dees ha ogeza medhizayssi ha'i wode nu wodez ehida kaamey ogezae daakkidi daakkidi kessishe dizayssa bessees.

hayssan qas oge lanqen daro asati shiiqidinne oge lanqesi iitidayssaza bookkidi bookkit giigissishenne iza garsera qasse izi woddonta mala gita miithata hiixishe deettis

hayssan asati qasseka shiiqidinne macasatinne attuma asati shiiqidi issi bombay nam7u sora qoletizayssan shiiqidi ba kushe mecetishe dizayssa bessees

Issi dalga bessara woyikko shuchcha oge gidora daro asati issippe shiqidi gede doloha baga simidi bishshe dizayssann izetappe sinththe bagara woray dizayissa besses

hayssan qasseka xoossafe imettidayssiae woykko arbamence haaththay xoossafe imettides woykko oyddu tammu mince xoossi immides gizayssi xaafetide

Issi salomedhope haaththa tubbay oykko bomba tubbay woosettidinne giigidi dizayssanne ha tubbozi qasseka beyishin ooso bolla dizayssa bessees.

hayssan bombay oosettidi dees gada baggara issi macas yadara poto denthashe dawus ha baggara qasseka gita aawadayssi hokkidi be aype mecetishe bombazan de7ettes

issi bessane gita bombay oosetidi din ha bombaza lanqen yiidinne gammu asati gita gita asati yiidi ba kushe mecetidinne ha haaththazappe uyishe dizayssa bessee

Daro asati shiiqidinne issi bessan bombba tubboy oosettidasora ha bombba tubboza doyidinne izi goggishe dizayssa shiiqidi muleyetikka bolla xeellishe deettes.

issi bomba gaaney oosettidi uttidayssa bollan hashshu saro yideta gizayssi amarathora xaafettidinne ha bomba gaaneza bolla laxafetti dees

Hayssan issi katama giddon keehippe gita gendda haaththey shiiqidi din ha gendda haaththey ha wodeza mala pude pistetidinne gogishe dizayssa bessees.

Keeththey keexettanas giigettiza bessani gadeti goyettidi goyettidi izan keeththesi keexettana bessazan gadey goyeetti goyeetti dizayssa bessees.